Nekg bu mag, ñu sàmp ko taax fu kaw, am ay weñ yi ñu jël daf ko ci boore seng bi ak nekk bi, asamaan baa ngi bu la.

Dal bëxse mo am clor bu orance ñoo weex ak mnate mo am boomi ñoor li takkikaay.

ay nit yu taxaw, ay magg ak ay xale. Amna benn tu ba bu nekk seen beer, tiyeeb bennan yileen ne, amna ben jigéen bu nekk fotema defkaala buño bu gudd. gor bi mu ngi sar ay weer, fral mbaxna bu xonx.

Ay nataal yu bare te wuute , nataal yi ñuy rafetale ay palaas, am na tuug bu tege ci fuñuy tek ay laxo, beñ yank defare am na taabul bu rëytami piñu tekk ak beneen toobu xang.

Nehgg bu mak am ay tohgu yu mak yu rafet, nju defarreh kor ay ehponse, ci kaw tohgu yoyu am na ay njehgeh naii yu ndaw yunju tek chi kaw tohgu bi, ak benue taabul mung chi digah.

Aiiy gorre ak aiiy gigain njungy takhaw, gigain bii mungy tiyeh haleh, benen waaji mungeh jeul ndoh dikor sorti cii kaw bopu haleh bii, njenen njii njungy takhaw dii horlan.

Bakku bunu tegg ci kaw suuf. Bàkku bi nag bakku bant la mëngi am gémen bu xawa yaatu nu ngi bonn ci cat be gannaaw.

Ay baromi ndamba dànk yi tahaw di màjj nyu ngi tee seeni ay fetel sol li seeni yire yu weeh ak ay dàl lu ñuul. Am na nyenen ñu ngi sol yireh yu honku.

Jigeen brusselu garam b bu mbese ñu jam woñ ci den be na daf musouram taxaw jàpp ndiggam jitel borode ciro taxaw ci buntunit bu sokola.

Bale guñu teg ci kaw karobe tak ci buumbu sagar karobe ay tojiti karola ñoo raax ko ci suf bi.

dalli yu xong yu godd am cet bu sew mu am boomu takkeekaay bo muneexa doxe ci boom bob nan am na fuñ koy gawe

Feeri paseh kai bu wenj bu am tiyee kai bu xonxu tiyee kai bi nak banteu lenj ko defareh mu am ayy pax pax ci weti pur fu ngalaw bi di muna dugeh boyal safara.